ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? kuni hiitoo dadalooti ? me''u danni uduunni no kowiicho xa?

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori maati yiniro sidaamimi qolote uddiranni anfanni

Haaro yannara woy xaa yannara daggini maashinnaati. Tini maashine umoonni kikkinsanni woy qaqqasanni malaatta no tuanano afidhino horoseno babbaxinore xeesateeti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori baadiyyete qooxeessaati. kunino ofollosinni lowo geeshsha halchishannoho.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini borro maa leellishshanno mayi aana noote

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro budeennu aanna maalu murimmmure woroonnihu leelanno yaatte

kuni leellannohu seesu maricho kulate hasi'ne loonsonniho? su'masi maati yinanniho? buudhinanniri su'mansa me"u leellanohe? baalunku kuulansa mimmito lawannonso dilawannohoro badde afoottto?

kuri manni hiitee daga budenna woga xawissanno uddano uddire nooreeti? beettu uddirinohu maati? beetto uddidhinohu maati? umoho maricho xaaxidhe noote?

Kuni misilete aana leellanni noohu sidaamu manni qeexaalaho fule ,budu uduunne uddire angansara qawwenana siqqo amaxxe qeexaallanni nooha leellishshanno misileeti.

kuni danasi haanja ikkinohu mayii dani murooti? tenne muro hiittoo garinni latinsanni? tenne muro sircho mama anfanni? tenne muro su'ma maati yinanni?

Hidhe afansha afidhe gudhe dureeme yitanni tini uurrinsha xokkani hosano yanna baalla ikkonna kayinni ninke manni macciishshe kae dunni assanna la'nanninna isi mayrati?

Mite mootimma akata ikke hattono budu gede adhite amante adhitinoha ikkenna tini beetto baxo gibbo sumese bedede daddabe gobbewe no

Amuwu uddire biife hagiidhano woyte giddo muushi ytano base quchumu giddo dilabbanonna haanja mannu nookki basera marte amanke boohartanni no.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro haqqa darre xarattenni huxxinnonni huxxi akkalinnoho kayinni gidoonni noo minni adda biiffannoho yaatte

Kuni misilete aana leellanni noohu sidaamunnita budu sagale itanni mittteenni shaafeetaho anga woranni noota leelishshanno misileeti, mannu budu uduunneno uddire nooho.

Kunni misilete aanna la'neemohu kalaqonna qooxeessa ikanna baadiyete qooxeessa ikasi leelishano kunni qooxeesira Manu loosirenna alaa'le galano hattono mi'ne miinjire heeranowaati.

Kuni maati? Kuni shaanaho shaana wo'mante yannara qamattote horoonsi'nanni. Shaanu gati laalonna mu'ro giddo gaamamanno konne shaana madaabbaru giddo worre hee'noonni.

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno lawishshaho la'nummoha ikkiro tini misile garbanna hattono qooxeessaho noo baatto ilaallaamenna lagaame leellishshanno.

Lame gobba sicco assine xaadinsonni gari badooshensa la'ne calla anfaranna baattote dhagge dagate dhagge afino manni haranchunni hedosi xawisara shiqqinshoni.

kowiicho leellanno bayichi maa assinanniha lawanno? giddoonni no manni maa assanni nooho? puulete giddo badheenni nooha maati yine woshshinanni/minu albaanni leellannohu maati?

kuri looso loosanni noori qaaqquullu maa assanni nooreeti? albansaanni wodhe noori maati? ofollinohu bayeechu mamaati? badhensaanni hige maye leellanno? wolurina?

Tenne misile anna noo maani buuddu uddune udirre sokka sayssanni nottanna woolottu ofoole maciishshani notta battote anna noo hannijja murronna minna lelishanoo

Konnira dhaggeeffantannirenna maala’linanniri noowa bade egenna hasiissanno darga Korkaatuno mitte basera anfannire wolewa afa hoongara dandiinanni daafo Tenne bande anfiro meessi qarqarihanna wolu qarqariha nookihu maati?

Muuziiqu uduune mayinni loonsanni? Muuziiqu uduune yineemori hiikuriiti? Muuziiqu uduune mamma loonsanni? Loosano manna mayine woshinnanni? Muuziiqu duucha darga horoonsi'nanninna kudargi mamiichooti?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? aanaho mayi no kompiiterete aana

Gobba saada yinanniri gido hige gaamamano su'misi maati? Tinni saada hiiko afantano? Tenne saadahu dannise hiitooho? Saada tinni uurite noowa mayi leelano?

kowiicho maricho la'anni nootto? kuni leellanno beetti hiitto ko'atte wodhe nooho? ko'attete dani hiittoho? lekkasi hiitto asse wodhe nooho? ofolle no baatto hiittote? konni beettira albaanni leellannori maati?

Kuri misilete aana leelanno addi addi sagale maricho leelishanno sagale giddose mayii horo uyiitanno sagale horoonsinanihu mayiirati tini sagale noo darggi maa leelishanno

Doogo geesha woy hala'linye mageette? Haqichcho mayiinni huxinoonni? Minu hojjassi mageeshshiho? Alibasiinno maricho woroonni? Isira aleenni hige leelannohu caaleho maati?

waajo uddano uddino mancho angase maati yinnaniha amade haxanni no? iseeno gogase gudise diwiinosekiha mayira uddixe fulitinora baxino garini xawisi?

Kuni misilete aana leellanni noohu maati? konni misilete aana leellanni noohu horo maati? Kuni misilete aana leellanni noohu dani hiittooho?

Kuni misilete aana leellanni noohu sidaamu dagoomi manni qoqqowi mootummate sooreeyye loonsooni loossa jeefo illiteenna maassiisse mannaho horote hosanno gede assitanni afantanno.

Hijaaru ganalatenna gidosi addi addi uduunicho wodhate horo aanoha ikanna hijaaraho buuroonni kuuli hiitto dannati? Hijaaraho albaanni hige leellano maati?

tini misile maa lelishano kuuni bayichu hitoho? qorqoro mayi aana minoni? woroseni marichi no?madadosini marichi no?dooqo mayini doqinoni? badheni hige marichi leelano? gonete marichi leelano?

Sidaamu ileti kuni egennamu dureesi lubbosi mootichu maaronna su'masi Gaashshe Beshu Tulu yaamamano kalqe afinosi seyantannikki jannanke hoonge aguroommosi Maganu fajonni foolishshirenna.

Tini leeltannoti baatotenn qooxeessaho tenne baatto misile kaaynse haa'noonnihu arti yannara ikkanno korkaatuno baatto togo ikkite duu'mitannohu arro ikkino daafira.

Kalaqamu juuse yitanno birqaade giddo may noo ? Aannaho anaanasete misile noote jawanna shiima birqaade afoo fanotenso tu'ante no? Baatote may du'namino ?

Mootimmate uurrinsha togoo hijaara duuchawa hanafisiisano ikkollanna hedonni mixo amadonni yanna woyi diro goofanna anfanihu hakeeshshatilla togoo qarra tirate illacha tunge loossa hasiisano

Tenne su'mi maatti? Baatto hiittotte? qaettenso doogotte? Maa asittanni nootte? akattu hiittoho? Dannu maa lawannoho? Moyichohonso saadate? intaayihonso? di intanni?

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? mannu jilaho gamba yaara worronni wombarrati tini ?

kowiichho uurre noo manni kiiro me"ete badhensaanni hige maye leellannohe? uddidhino uduunni hiittooho? ledonsa adawu agaraano noonso dino? insa daafira ma footto?

Kunni kalaqonna qooxeessa ikanna konni qooxeesira haqe heedhano tinne haqe iima lubo noosira galtinote horonsidhanoha ikanna tenne haqe iimma qaltano lubowa mayine woshinnanni?

Hawelle keerunni daggini yitanno borro borreesine daano manna hagiirre leellinshe haa'nanni baseeti. Tenne basera babbaxitino uddirate ikkitanno uddano gonbanni mineeti.

kuni dancha gede assine loonsoonnihu hijaaru gallannihonso loosunniho? qotisira leellannohu maati? badhesiinni hige maye leellannoho? albasiini maye no? bayeechu mamaati?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kunni seenni orttodokisette ama'no mannaatti. Insanno naxalunni umonsa gugu'le, anga caabbichcho amadde mitte oso'littanna mitte sammi yiitte nootta xawissanno

Teene misile anna lellanorich quuchumu giddo hedhano hoodhishshana minna kaamela murronna kaamellu doggo lelishshano hakki sa'e quuchumu Ofoola lelishshanonna caabichu harino doogo lelishshano

Huxxa konne mayiinni huxinoonni? Kaammelu kiiro meu noo? Danna maa lawannoho? Haranni noonso uure nooho? Isi alibbanni mariachi nooya? doogo mayiinni loonsoonnitteya?

kuni bayichi maa assi'nanniwa lawanno? hiitto minna minnonni? konne bayicho hiitto manni afamanno? kuri minna hiitte gobba budenna balchooma xawissanno? kowiicho mannu uurre noonso ofolle noohu leellanno?

Borrote mini giddonna mine hattono fayyimaye basera hakkino sae rosu baseranna mannu duucha higge affamano basera ishinori tunganniri batirano daafira kone anfi gede tuga hoogate qixeesinanni.

Tophiyu qaru quchumi giddo shawa uurre noohu jawu hijaari daddalu baankehu lowo geeshsha hoja afirinoho ikkasinni Afiriku deerrinni daraja amadano.

Addi addita ilate quwishshira uynanni xagga garunni horonsi’ranna fayyimate ogeeyye uytanno mala adhate shiqino dawaroni Ooso quwunni ilate hiittoo doogo horonsi’nanni?

Minu kawa hige fa'name noohu leellanno. konni mini albaanni biifino haqqicho nooha ikkanna albaanni hige beettuikkinorichira irkire noota la'nayi hee'noommo yaate.

Xa nootti maati? Kiiro me'e ikkittanno? Dannu hiittoho? Mayi aanna worrenna noo? Minnu giddonso gobba? Borro aannaho noonso dinno? mayi horo afidhiinno?

Agatto sagale qaamatto hattono ilete la'ne calla duumbanni no basete hakkini sa'ne budu agattonna faabirikunni loonse fushinanni agatto, budu sagaleno timu

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini weese woy muuze gammoojjete afantannoti leeltanno

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri sidaamu seenni umonssa gophe seesiissire sidaamu budi uduunne udire goowaho calle ddhdhe misile ka'anni uureno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lamu labalinna mitte mayi beetto sagale ittanni leelattanno yaatte

Manchi beetira qara hassatto yinanniri gido udano mitete Manu udano horoonsiranohu qiida gargaratenna bisosi teelate ikanna tinne udanonnihu dannise hiittooho?

Kuni misilete aana leellanni noohu mootummate gashshaano ikkino manni rosaano rossanni noo base mare towaanyo assanni noowa kayinsoonni footo ikkase leellishshanno.

Agatto agattote yaa mayyaate agatto mayinni loonsanni agatto worranni mine maynanni agatto me"u daniti nooro afoottoha ikkiro xawisse chaalattoe agatto agge egennootto ati

kowiicho leellanno bayichi hiittoho? qooxeessuno maa lawannoho? hiitto kaashshifule nooho? baattote ofollano maa labbannote? mageeshshi minna nooha lawannohe? konne bayicho haqqe noonso dino? minano mayiinni minoonite?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro burittukkaanne tirette aanna duunante nootti leelittanno

Kuni misilete aana leellanni noohu babbaxitino dani borrote uduunne ikkitanna , iseha su'maseno irsaasete yinanni, tini irsaaseno danu baalu leellanno.

Chaarite merewrimu kiliinike fayyimmate owaante uyinanni base giddo mitenna umose dandiite faajete hanafino uurrinsha ikkaseti buuxoommohu ikkonna saate baalla qorqortano bisa fafa hooguro ytano hedo heedhanoe.

Tinni misilete aanna la'neemo dubu saada geedimo yinnannita ikitanna duboho calla ikikinni xawoho hayiso heedhanowano afamano tinni saada Manu ugaaxe maalanno itate horoonsiranote.

kowiicho hiitto manna la'anni nootto? kuni mannooti maa assanni nooha lawanni noohe? ofolle noonso uurre nooho? kiironsa mageeshsha maranno hedotenni hedittoha ikkiro? konne ofolle noo manni badheenni hige marichi uurre noohu leellanno danasi waajju?

kuni leellanni no manni woy seenni maa assanni nooreeti? ofolle noonso uurre no?hiitto uduunne uddire nooha lawannohe? daddallanni hee'noonni uduunnichi woy laalo mati yine woshshinanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori minehonna rerame no harrichooti. kurino minu galate harrichu hodhishshaho kaa'lannonke.

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? tini mini uduunne ikkite shiqino wombareeti ? ise mama horoonsi'nanni ?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? dadalu kuni mayinniho maana maa assinaniho

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro dikkotte mereerro bilachcho geesha batinye duunnonnitti leelittanno

Mine qalame lamu danitta buure xawinse biifinsonni iseno waajjo haanja mineho biinfile uyitino lowo geeshsha ikkonna kayinni masikote fano assine mayra aguriya jaddo diloosattano maaho ?

kuri muziiqu uduunni giddo mitto ikkinori su'mansa maati yine woshshinani? kiironsa mageeshsha ikkanno? kuulansa hiitto kuulinni loonsoonniho? worosiinni hige afamannori maati?

Kuni aleenni misilete aana leellanni afamanni noonkehu kalaqonna qooxeessaho kuni kalaqinna qooxeessi kaaliiqi kalaqinoho konne qooxeessa lowo geeshsha biifise kalaqino

Sumuda sumudaho yaa mayyaate sumudaho yineemmohu hiikko afi'neemmoho sumuda loonsannihu marichinniita sumuda loossannori hiikkiicho afantanno yite hedatto ati tenne afoottoro xawisie

Tinni misilete aanna la'neemoti ortodokisete ama'no ikase leelishano ortodokisete ama'no tinni ama'no ilamishu Barri ayaanna ayirisanni quchumu gido maganonsa geebanni no.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro baadiyeette baattora giwirinnu loosaminno gidde e'e la'anni nootta xawissanno

Kunni hodhishu uduunichi manna dargunni darga hodhisirate horo aano kaameelaati konni kaameelira Manu womaasha baate dargunni darga haranni noota leelishano misileeti.

Kuni la'neemohu lamu amma'note annuwa hanqafante uurrite noore ikkitanna kuri annuwa hanqafante uurritollana harunsitanno amma'no mitte di"ikkitino konnira dogayi lawisiisayi noore labbanno.

Mannu maricho loosiranni ofole no? Konni minni gido mannu mageeshihu afammanno? Mannaho hiitoo uduune udire no? Hiitoo uduunichi aanna ofole no.

tini misile leellishshannorichi kaameelaho kuni kaameelino lowo horo aanno lawishshaho dargunni darga sa"ate woy mittoricho hodhisirate dargunni darga sa"ate kaa'lannonkkeha.

mannu fulanninna dirranni qarramanokki gede assine loonsoonni dirimma tini mayiinni loonsoonnite? tini duuchanka mannimmate fayyo ikinohano ikinokkihuno haranno garinni diloosantino?

Egenshiishu aanna duuchu Danni sumudi heeranna mitu mitunku sumudi su'ma kuli? Egenshiishu woraqati aanna babbaxino tuqu xaadooshi heeranna kunni xaadooshi maamatiro kuli?

Kuri lame ooso ganantaraatinso anga mimmitunniha gante eannohu. Umoho wodhitinohu maati ? Badheenni Mannu jawu la'abni no. Waajjuulle uddirinohu daanyaho.

Amuuwu kunni addi addi qixaawora babbaxino ayaannara qixaawo ase nooti leeltano konne darga duuchu Danni sagalenna no tenne sagale su'mi maati?

Kuni aleenni leellanni afamanni noonke manchi afantino gashshaanonna annuwate giddonni mitto ikke albasiinni gobbanke kulannoha sicco wodhe noo mancho leellishshanno misileeti

Kuni aleenni afamanni noohu kaameelaho kuni kaameeli hodhishshaho lowo horo aannoho kuni kaameeli danasi waajjo ikke illete biife leellanni nooho

tini misile leellishshannorichi gangalatu base ikkitanna xa tini leeltanni nooti misilete aana leellannohu baxissanno base ikkitanna gangalatate injiitanno baxissanno baseeti.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini mayi omollaati mixashsho hiittoote

Kunni biinfileho woyi seesa woroonni uduunichi mayinni loonse biifinsoonniho? Konne biinfilu uduune mayi aanna sunte woyi xaline hee'nonniro xawise kuli?

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu loosino gide ikkanna kuni gidino gaashete yinanni gideeti, tini gaashe sidaani giddo gama gamawa calla loonsanni gideeti.

Beetto tinni mamootte? Maa udidhinno? Maa wodhitturo lekkatte? Angatte mayi noose? Danna hiittotte? Mama noote yanna barahonso hashaatti? Noo bayiichchi mamaatti?

Qaaqquullu sette kifile fonqolootinso Lee kifile fonqolooti adhitanni noohu ? Mitte wonbarera mitto calla qaaqqo worrihu mooranno yineeti ? Seennuno labballuno deskete ofolte no.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? beetto maa assitanni no dadalu dani maati

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? maa worranni uduunneeti kuri amande fannanniri maati ?

Daddalu woyi dikkote base mitu manchitta calla ikkitinoro kuni manchi lowo geeshsha hayyichaho loosinore asse dikkote sona sona amadisiisino gari qajeelinoha lawanoho.

Tinni leelittano misile musilimette ama'norra ama'nosaa lelishshano maaigidaat ikkolanna tene ama'no ama'ne herrano mannira lowonitta hagirisissanossa mayra yinirro su'mudanissa ikkino dafirra

agate baxisanno gede assine xorshine worroonniti maati? danase hiittoote? marichi iima worre hee'noonni? badhesee i hige marichi no? giddose maa amaddino?

Dannawi dikkotenni maala, shaana, bura muuzenna buna hire abbani heerena dargete Gashshooti uwinohu Onkoleessa tonahonse honsayina leete assinoni assoti maati?

Itophiyu gobara buunu badhete miqicho ikinoti qaangannita ikitanna bunna hire ka'ne lowo womaasha afi'nanniha ikanna kowiicho bunna marichiya ganfe marichira xorshinanni hee'noonniro kuli?

tini aleenni leeltannoti maati yiniro addi addi akata amaddino misileeti ikkollana xawissannori maatiyya yinummoro tini misile kuni haanjju kuulinni seekkine borro giddo borreessinoonnirichooti

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho wayi aana mannu maaho ofolle nooikka kuni aananni noohu maa assannoho

Kone kaameella loosse qixeesittano gobba hiiteti, mayi uduune horonsidhano iso loossano woyte, horosi dana bande worooniri no tene hajora calla horonsidhe yine ?

Kuni la'neemmohu qodu caammaati yine woshshinannihu lekjate wodhinanni woyiite soodo miqichira aleenni higannohu sabbu woye lixu noo safarera dancha ikkinohu hiikko afi'naanniho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori quchumaho. kunni quchumira bunu mine mannu ofolle no hattono motorete hogonboonni hodhishshi no.

Teni muro leetano base mamaati noo dargi maricho lawanohe aanaho worre horoonsinoono hucci hiitoho badheseeni leeltano mancho maricho loosani leeltano

Kuni misilete aana leellanni noohu ijaara ikkanna, konni ijaarira gannoonniti qalamete danino waajjote yaate, hundasiinni higeno kaansoonnihu awawu leellanno .

Qotto, meessane ,bilawu ,shole kuri baallu mannu gate loosirara haqqa murara woyi kincho faface wolootta hajora hosiisirate hasiriha ikkihano ikkiro siwiilla togootta horonsirano.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini minna mayra minnoonnite dargu maati mayra biffinote beettu maa assanni nooho

Kalaqama egenna yaa mayyaate? Kalaqama bade afa mayra hasiissanno? Kalaqamu jiro ba’annokki gede maa assa hasiissanno? Sidaamu qooxeessira afantannota maala’linanni kalaqama xawisi.

Kuni misilete aana leellanni noohu muuziiqu uduunnicho ikkanna, tinino gitaarete yine woshshinannite yaate, tenne loonsannihu biifadu haqqininna kirretenni ikkanna dancha huuro uyiitannote.

ko bayicho mayyine woshshinanni? kowiicho me'u manni leellanno? kuri sasu manni hiikka hige ha'ranni nooho? ha'ranni no manni badheenni hige marichi leellanno? kuri minna hiitto kuula buuroonnite?

Duuchu Danni ama'no heedhanoha ikanna tinni ama'no keeshitino ama'nooti tenne ama'no su'mi maati? Kowiicho ama'note anuwa woyi daga leeltannona angansa amadino uduunichi maati?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qoriqorotte huxxi gidoonni sabba ganne gundoonikki minni waalichoho goridu danni kuulla shara worre hee'nonni mini leelanno

Kunni mannu maa asinni leelano? Konni manni gido adawu agaraasinchi woyi keerunna ga'labote agaranchi badhesira bayire noohu uduunichu su'mi maati?

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini sidaamimma leellishshanno uduunne uddidhinoti mitte beeetto leelltanni nooe

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu doogote aana haranni noohanna, mittu egenshiishsha suntoonnihuno qacce hige leellanno yaate kawa hige daanni noo mannino leellanno.

togo ikke biife ofollino manni hiitee daga riqiwannoho? budu uduunne uddirinohu kiironsa me"eho? aleenninna woroonni noo borro maa kullara borreessinoonnite?

Babbaxino dani maashinete uduuni no tenne yannara kuri giddo uduunu maashine waa wodhinanni maashine siwiiliti hattore lawinori maashinna no daafira horonsa bande anfe horonsira meessi qeechati.

Jawa saga'linanni yanna saysanni base ikkittanna waayi no qacesenni lowo geeshsha biifanote base tene base giddo barcima umisi lowo geeshsha baxisanote seekkine marre gangalatta noonke.

Kuri ortodokisete yinanni amma'no harunsaano ikkitanna kuri tenne amma'no harunsaano techo fulte gobba guluphitanni ka"anni amma'nossa garinni maganissara galata shiqishidhanni no.

Kuni misilete aana leellanni noohu babbaxino dani uduunnicho loossanno maashine loosse fushshitino uduunni ragasi amade haranna leelishshanno misileeti yate .

Mannu angate ogimma horoonsire kae loosino uduunicho ikanna konne uduunnicho mayinni loonsoonni? Horosino maati? Kunni uduunichi hiiko darga afamanori kuli?

Mannu quchumu gido hajosira haranni noohu leellano konni mannira albaanni hige hadhanni noo beetto maa amaxite no? Mannaho guranna qiniiteenni afamanohu maati?

Kunni dargi hiiko qarqarirra afammanno? Tene hoowete badheenni afamanori maati? Huxu aanna buuroonni kuuli hiittooho danaati? Konni sumudi aanna afamano siccu hiitee gobbaho?

Alba fii'nanni shiimada horora horonsi'nanni hunkinanni woyte horonsi'nannitta sofite woyi shaqqado fayicho ikkitinotta tene shiimadu qaaqquli horonsira dinonsa jajjabbu gobbanni

Sumudu Kuni ayii mayiimma xawisannoho ? Giddonni doyiicho me'e afi'noho ? Misile meu dannitti noosi ? isenno maana maati ? Borro meu qaalinni borreessanitinno ? Mayi aanna ofolle nooho ?

Maxaafa mayira boreesinnanni? Rosaano maxaafa mayira horoonsi'nanni? Maxaafu aanna babbaxitino booro noonna borro hiikuyi afiinni boreesinoonnite? Boreesinnonni borro mayi daafo kultanotte?

Duuchu seenni miteenni ganbayee ofole noonna insa kiironsa me"eho? Qoleno biifino darga ofole noonna ofolino dargi mamiicho hiikodarga lawe leellanohe?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lame mitte anganni amade shitto leelishanni nootti leelittanno yaatte

Kunni misilete aanna la'neemohu egenshiisha ikkanna egenshishuno addi addi uduunicho bade afate horo aanoha ikanna qoleno mitto Annu Annu looso bade afate horo aano.

Quchumu gido duucha hodhishu uduunuwa dirante uurite nooha ikkanna kuri hudhishuwa ragi raginsanni dirante uurite nooha ikanna mayi korkaatinni uurite nooro xawisi?

Beettu mitu xisamohu owaante fayyimate mine adhani nooha hakkone basete geeshsha mare mitu jaalisi wedellichu xa'mani no ikkittosi woyyanbe noosironna noosikkiro.

Qaaqquulle maassiinsanni hee'noonni. Qaaqquullu anga awawa amade kolishsho gaane uddire mineho albaanni Gamba Yee uurre no. Hattono qaaquullu footo gidigiddaho xallinoonni.

Boole yinanniti lalu itara yine bushu karsamikkinni xinqine kalaqamuni baxittanotta tene bande file ha'ne laloho wodhinanni boolle bushshu baade karsine itisi'nanni saadate.

Haqqichote mule huxxu aana daaddino haqqicho maayra mooltino ? Shama haqqichora iimaanni caabbichu shiwo mayra harinsoonni ? Gatu mule baatto mooshshitanota baara widi haqqicho mayra kayinsoonni ?

Kuri misilete aana leelano manni maricho loosani leelanno insa noo base mamaati ofolte noo barcimi su'ma maati yine woshinanni badhesaani leeltanno misile maa xawisanno

Lekkate kaase godo'laanoooti. Insanno itiyophiyu daganna dagooma riqibbe afiriku deerinni lekkate kaase godo'litanno godo'laanooti. Kuri godo'laano lekkate koatte bullanna haanja uddano uddidhino.

Kuni misilete aana leellanni noohu haqquni loonsoonni uduunnicho ikkanna isiti horosino udd'nanni uduunnichono ikko wole uduu'neno cunfe maaxirateeti yaate .

Kuni la'neemohu mini saada giddo mitto ikkinohu harricho yinannihu mine heerannoha ikkiro nafa maalasi intannikihu udune hogophate horora calla ikkannoho.

tennehu danu maati ? su'muno maati ? maayinni haa'noonnite ? ise roobotetenso maati ? mayra loonsoonnite ? algoriziime tennera horoonsi'nooniti hiitoote?

kuni kameelu su'masi ayeeti yine woshshinanniho? hadhanni noori adawu agaraano kiironsa me"eho kameelu kiiro me"ete? badhesiini hige noori maati ?

Kuni la'neemohu baaqulu haaru dannini dayiinoha ikkanna konne baaqula hadi'nummowa woye bayicho baala diafi'neemo. kuni baaquli hiitoo bayiicho heeranno? Kuli"e.

Lame biiffano ko''aatte afansha xaanxe uynanni uduunnichi mule mayra worroonni ? Koolishsho Ko''aatte calla me''u birrira hirranni ? Mitte mitte Ko''aatte bande hirranni?

Duuchu dani hodhishshi heerano woyte doodhine horonsi'nanni horosi garinni uduune hogophinanihano hatto basete base sa"ate kaa'lanohano hatto doore horonsira dibushshano.

Weese duqulo fushshine mittowa wore hakkinni hayane qotinsoni loosatino baattora masine dumbannite boode geeshsha haaru kashiwinni deera sainote simawinni yaate.

Waa baattote giddooni qole tugotta tubbo siwiilutta horonsi'ne fafu bayichinni abbine duuchante basera fincamanni horo aano gede assine loonsoniho xa fanenna du'namanni no.

Yanna yannantenni ayyaanu heero hattono babbaxxitino tucesa horonsidhe itophiyu tele ise horonsidhano horonsiranora afansha qixeesittano gari baxxitino uurrisha assanose yine adha dandiinanni.

Tini la'neemoti habaabete yinanni laalo hidhinanni woyiite lowo geeshsha baatoshshise darbamanno ikkirono kayiinni mannu hidhate badhera dihiganno korkaatuno keeranchimankera yine horonsi'neemote.

Tini misile xawissannohu lowontanni biifanno bayicho ikkanna, konne bayiicho taaltino baattora qunqumaddo shaana kayinsoonnihu leellanno, hattono faayyubbu minna rosu miniri leeltanno.

Tini mittore likkine mituri saikkinni taashate horonsi'nanni likkanchoti isenni taashinonniri iima mommodo diheedhano lowo geeshsha yiniro boona di"ikkittano haqqu looso loossanori afano roore.

Babbaxitino baattote ofolla heedhanoha ikanna tenne baatonniti oafolase hiitoote? Qoleno baatto mayinni amadantinote? Konni qooxeesira heedhanno dubu saada xawise kuli?

Rosu mine ooso yadanorenna hexxo mudhittanore tii"insa rosoho calla qarramano gede ikkikkinni oso'littani hagiidhittanni gobbate dhaggeno affanni hagiiru ayyanninni rosano gede assa hasiisano base baallanta.

Aanteteno Itophiyaho Gobboomu Maxaaffate Mini giddo Istuudiyo fa’ne seesiqalote looso hala’ladunni loosa hanafino. Lawishshaho, Itophiyaho babbaxxitino sumuddara ikkitanno misilla loosino maati?

kowiicho la'neemmo bayichi ma leellishanno? leellanni uduunni maati/may horo aannonkeho? uduunnu danino hiittoho? may aana worre hee'noonniho? kuni qiwaatete woroonni xagga mama mamoote horonsi'neemmo?

Kuni misilete aana leellanni noohu giwirinnaho kuni giwirinnino qunqumadu shaana kaanse waa hayiikkinsanni hee'noonnita leelishannoha ikkanna mittu beetti loosanni no.

Dibbe muuziiqu uduuchi giddo mitte ikkitanna angatenni gannanni faarsirate ikko babbaxxeewo hagiirru woy dadillu garanna dana xawissanni muuziiqu uduunnichooti yaate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu lame meentira maa aanni nooho woy kaa'lanni noohoikka kuni

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori tenne biiffanno hayso mule samueeli leellanni no uurre

Kowiicho leellanni no manni kiiro me"ete? Massanni noo mannaati? Hiitto uduunne uddire nooho? Uddi're no uduunni hiitte daga bude xawissannoho?

Kuni seesiinse loonsooni fiqiiqichi loosaminohu mayiiniiti konne loosate mageeshi yaana hasiisanno iso worre heenooni base hiitoote noo qoxeesi maricho kulanno

Kunni loonsanni hee'noonnihu maa ikasi leelishano? Mayinni loonsanni hee'noonni? Horosino maati? Konne loosano manna mayinne woshinnanni? Isira iimaanni manni maa assanni Nooho?

Biirote wombare mitu gashshanchi minesi masire horonsiriro isi mootimma cirunni amade mayi qaafo adhittano, hatto manna kageeshsha amande diegeninonni yaatenso isi mayrati togoore macciishshine egenineemmokkihu ?

Kunni udinnich maanichi betirra horro anoo udinnichot ikkollana bunna anigeemo woyteno hasissanookeho mini gidoo wodhine'moha ikkirrono hasissanokeho konnirra danichu garrinni horrosirate

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? mannu kuni maa aassanni nooho haqqete aanira hiikke gidde nooho

kuni loosu maa xawisannoho? kinchu kuni dirranni hee'noonihu hiittooho? doogo loosanni noohu mannu me"eho? mayeete kooti me"e ikke leellanno baseeti?

Huxxa konne mayiinni huxinoonni? Waalichoho maa woroonni? gidoonni hige mayiinna mayi noo? Aaroottinso ? Hawadootti? Doogo hiittoonni loonsoonni? Diruunni kaayinse fushshinnoonniri maatti?

Kuri misilete aana leeltannori lamu goommo mitore woy dhoqqi dhoqqe ooffanni noo oofaano ikkitanni kurino darginni darga sa"ate horo uyitannoreeti

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori tini guma intanni laalooti mannimate lowo horo afidhno

Kunni uduunichi caabichu wolqanni loosanoha ikanna addi addi elekitiroonikisete uduunicho gamba asine loonsoonniha ikanna konni uduunichiti horosi maatironna hiito garinni horoonsi'nanniro xawisi?

Kuri misilete aana leelttanno kaamella maricho leelishanno kuri kaamela loonsoonihu mayiiniti albasaani leelanno manni maricho loosani leelanno mulensa noo muro hiitoote

Kunni uure noohu afamino faarsaanchootinna su'masi ayiti yinanni? Maa assanni uure no? Albasiinni ofolte noori gido sumulo shudehu ledonsa noonna loosisi qeechi maati?

Kuni misilete leelano beeti murote giddo maa loosanni leellano muro manchi beetira mayii kaa'lo uyiitanno noo base maa xawisanno mulese leelanni noori maati

Gumare waayi giddotta labbanoti duucha yannna waayi qoxeesira heedhanoti tini kalaqamu saadati gogonsa shaqqado lawo ikkininna kakkacha chingaho lekkansa botete.

Xa koye leelannori maattiya? Doogottenso tinni maati? Dadhame mayiinnite? Gama gamaho woroonni higge haqqenso hayiisso noo? Alenni diranni noori maatti?

Wosina ayeeha abbi'ne komo yinannikki base duucha noo ninke quchumi giddo hasiritto gede owaante hasiritto gede sagale hasiritto gede foolishshirate base heedhano daafira.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori haanja murooti. tini haanja murono saada itate ikko mannu ofollate lowo geeshsha baxissanno.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lowo daga bushshaame baatto aanna haranni noohu leellanno

ko bayicho massi'nanni hee'noonniha lawanni noohe? kaameelunni maa dirrinsanni hee'noonni? dinbissanno agattotinso dinbisannokkite? konni kaameeli mule me'u manni ofolle leellanno? dirinsanni hee'noonni agatto dani hiittote?

Meu Dani qalameenni loonsoonni? Bale mayiinni kurikurre fushiinnonni? Maa godo'linaanni? Mayiinni loonsoonni? Mayi aanna worrenna nootte? Me'e bale afidhinno? giddo maa woraanni?

kuni manchi massanni nooho? angasira maa amade nooho? hiitto uddano uddire nooho? danasi hiittoho? badhesiinni hige marichi leellanni no?kuni manchi uurre noonso ofolle nooho?

kuni masimarunni dirame uurrino manni maayeera uurrinoho? umosnsa amaxxino gari hiittee daga xawisannoho? uddirino uduunne maati yine woshshinanni? goowaho maa wodhinoreeti?

Manu angatenni loosano looso xaa yannara babbaxino yanaasinchu uduuninni loosate higooniha ikka konni uduunnichira umosi dandiino woshinnanni su'mi noosi konne su'mi maati?

tini misile maa xawisawote? kuuni aliddini daanohu matti? dana hitoho? hiitowa dirannino? hala'linyisi mageshiho? hoojasi magette? midadisir maayi no?alesinni mayi no?worosinni mayi no?me"e dogo dirani no?

Tini la'neemoti shaafeeta sidaamu manni budu sagale wodhe wosinchoho shiqishiranno woye umisira itanno budu sagale worranni udunicho shaafeetate yine woshshinanni.

Kuni misilete aana leellanni noohu mannu mayi owaante afiranni no? Kuni misilete aana leellanni noohu kiironsa me'eho? Kuni misilete aana leellanni noohu hiittoo uduunne uddirino?

kuni borrote uduunni maajho horonsi'nanniho? kiironsa me"eho? marichi aana worre hee'noonniho? lameho umu aana maye leellanni no? badhesiini hige maye no?

Kuni lekkate kowaase godolaanch su'mi ayiiti uddirino uddano hiitoote noo darggi maa lawannohe badhesiini leelanno hijaara mayiini loonsooniho noo base mamaati

tini la'neemoti gatu giddo kaanseenna woyi windheenna fultannoti shelefetu yinanni barbarete sirchooti tenne barbarete sircho horonsi'nanni woyiite bura ga'mine di"intanni.

Kunni maxaafi maricho leelishano giddoso leeltanno qaalla maricho leelishano noo darggi hiitoho konne maxaafa horoonsinanihu isi mayiirati giddosi amadino eggeno mageeshite

Umu danancho umu danancho yaa mayyaate umu danancho yinemmohu danisi hiittooho umu dananchiti horosi maati umu danancho goofino mancho maati yinanni

Mootichu mine dirosi gudinonna mannuno Maganu albaanino galatamino soqamanchoti yiniro boonano di"ikkittano seeda diro soqanshote amaname keeshshino xaano kaaliiqi keeranchimanna seeda diro oosi yaate gobbanni mituri dinoe yinanniri waagisi Maganu albaani nooha ikkino daafira.

Kuni misilete aana lellanni noohu topiyu baandeeranna kaartasi leellishanno garinni loonse worroonni misileeti yaate, hattono worqetenna birrunni rarraansoonni yaate .

kuni maa leellishshanno ? photono hiittote ? akatano maa labbannote ? mannu dadalunniwa nooha lawanno baychu suuqe ikkiki digatino lamboe.

Tini laalo intannita ikkasenna intannikkita ikkase dibadoomona kayiini togoo laalo duucha woyiite intanna afeemmo tini laalo horonta afe di"egenoommo laalooti.

kowiicho leellanno bayichubba mayyinanniwaati? kuni bayichi quchumahonoso diquchumaho? hiitto minna leeltanni no konni quchumira kuni quchumi biifannohonso dibiifannoho? konni quchumira kawaanni hige leellannohu hiittoho?

Kuni misilete aana leellanni noohu giwirinnu laalcho towaanyo assinana leelishshanno misileeti .kuni la'nanni hee'noonihuno laalchu su'mi awukaatote yaamamanno yaate .

kuni sidaanchu mini afamannohu base mamaati? kiirosi me"eho? albasiinni nooti doogo mayeenni loonsoonnite? konni minira badheenni noota haqqete su'ma kulie?

sammi yine la’nummota afittoyya? Hige anfinte gede mannu baalunku mitiimmaamoho; anni annisi haja facce amaddino. Ikkollana kayinni, anniweelo ooso amadde shettinota sammi yinoommohu mayirati?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro lalu mangisettenihu mine usuramme hayiisso woy waa agara loonsoonni bayiichcho fiirenni goowa fushe agadhe nootta xawissanno

Bayiichchu kawiichchi mamaatti? Doogo mayiinni loonsoonni? Uurinse hee'noonirichi maati? Borro meu afiinno borreessinnonni? Aannaho noo siille hiittootte maa kulittanno? Maaho kaa'littanno?

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro annunna ama qaaquulensa adhe booharanni basera uuritte nootti leelittanno

Kuni misilete leelano manni marichi muro haare dikko shiqqi ase nooha lawanohe noo fdarggi hiitoho mulensa noo addi addi barcimi hiitoho

kowiicho leellanno bayichi maa assinaniwaati? may horo aannowaati? quchumahonso baadiyyete? ijaarubba mageehshsiti leeltannohe? hiitto doogo leeltanni noohe? doogote aana mageeshshi kaameeli no?yannana hawarrotinso barraat leellannohe?

kuni maati maa leellishshanno dana waajjoho hulluunqanni hulluuqaatinso maati baychu hawasi yuniverisiteti? hiitto baxissanno haqqe maymma biiffino kaasinohu ayeti ?

tini misile leellishshannorichi daddalo ikkanna daddaloho yaa mayyaate yinummoro manchu beetti heeshsho woyyeessate woy darawotenni taalate heewote assannoha woy loosannoha loosoho yinanni

kowiicho leeltanno beetto maa assitanni noote? iseno danase hiittote? albaho maa riqqitanni no?umoho maa usudhite no?isera kawaanni hige leellannori maati ?maaho horonsi'neemmoreeti?

Isiri tenne dhaggera kayinsoonnikkirino bacuri no Ikkirono, Afeworqi gobbasirano ikko wole gobbuwara leellishino jawaante isi su’minni sa’e gobbate su’ma woshshiishshinoti maati?

Kuni misilete aana lellanni noohu sagalete dana ikkanna isino piizaho yine su'minoonniho. konne loonsannihu duuchanta murote dana lendanna quupheno worreeti.

Kowiichi dargu mamaati? Kuri albaanni uurite noori maa asitanni no? Angansa amadino uduunni maati? Badhensaanni noohu maa assanni noo beettoti?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mini mayinniho qorqorro maa leellishshannoteikka haqqe maa kultanno

Seennu buxuqame dadda'le heeshsho woyyeese maatensara gobbate insa uminsara ikkano woyte la'ne hagiidhinanni gara afihulla afino, isi togoo seenne mootimma bade irkisanni no base basete.

Lekkate kaase gaamo giddo kalaqaminore kultanni no gaamo iseno giddonsanni ikki gaamote gobbadihano ikko ikkino manni foolishirenna yaafote woyi wi'late iima nootta.

kuni egenshiishshu maricho xawisara yine loonsoonniho? uurre noohu manchu anga hiitto asse uurrinoho? waalchoho leellannori maati? minu mule noori maa lawannoho?

Yaneti yaamattano fayyimate uurrinsha ikkittanna seeda dirono loosunni keeshshitinotta ikka hooguro kaimise tona ontu diri kawiha ikkase kulanni xa do deerri lowoha ikke dagankera owaante aani afamano.

kowwicho leellannohu umosi dancha gede asse seekke lossirino manchi hiitte daga riqiwinoho? danasi hiittooho? goowisira wodhinore maati yianniho? badhesiinni mayi no?

Ko"atte ko"attete yaa mayyaate ko"attetewiinni marichi horo afi'neemmo ko"atte mayinni loonsanni ko"atte loosannohe ayeeti ko"atte loonsanni affe egennootto ati kulte chaalattoe

Mancho hindetenso hiittoo xumaati ?mine worroonniri duummaaddu koliddu waancuwa labbannori mine biifissinori babbaxino Dani geexubba mule wodhite ofolte noota xuma mancho laoommo.

Loosu hiikkuno ayirradoho tene seekke afino wedellichi kune looso doorikkinni umosi sayse ee loossanni no loosso wedellu loossano gede jawachisha faayyate base baallanta.

Addi addi danni godo'le nooha ikanna su'mansa kuli? Me"e mannati milimo assanni afamanohu? Labaahunso mayiti roortino kiiro? Hiiko loosanni no?

faradunnu maa assinanni hee'nooniro xawisi? faradu kakkadino gaashe intannitenso qolle insaranni uyiinannite? faradu dani hiittooho? faradoho badheenni hige manchu maa assanni no?

Kuri misilete aana leeltanno addi addi firaafire maaho kaali'tanno kuri firaafire uyiitanno horo maati mulese noo uduuni mayiini loonsooniho afantanno base mamaati

Uulate aanna duuchu Danni muro heedhano ikanna insano lamewa gaamanni intannitanna intanikita yine beenkanni tinni muro kayinni intannitenso intanikite widira gaammantanno?

kowiicho leellanno bayiicho mannu massanni nooho? itanni nooti mannu saga'le hiittote? budu sagaletinso hiittote? mageehshsi manni ofolle no ?albinsa leellannonso dileellanno? budeenu dani hiittoho?

Kunni manni mayiitenso ? Labbaho? Maa udirinno ? Lekkatte koatte danna hiittootteya? Alee ma dannitta udirinno? Woroonni qole maa labbanno bolaalle qodhinnoho ?

konne mine sidaamu budi garinni may mineeti yine woshshi'nanni afootto? konne mine xuruurre gundoonnihonso digundoonniho? konni mini badheenni ikko konni mini albaanni marichi leellanni noohe?

Mannu togo minna faashine asse baallawa mi'nanna lananni isi kuni giddo me"e kifile afi'noho loosiise guxinate mageeshshi wolqa xa'manokka kageeshshi harachi ?

kowiicho leellanno bayichi massinanniha lawannoho?ko bayicho me'u manni leellannoho? kowiicho leeltanno muronna laallote su'mi maatiro afootto? beettu hiittoti hidhanni no?tenne laalonna muro albaanni hige noori maati?

TIni misilete aana leelatano haaqqe mama afantanote uyiitanno horo maati tini haqqe afanttanno base mamaati mulese leeltani hijaarra mayiini loosantinote

kuni hurbaate loonsanni mine ikkanna, konne bayiicho mitte beetto maa loossanni noote? tini leeltanni noo beetto umisera wodhitinorichi maati ?

Maa asittano wedelaati? Me"eu manni no? Hiikiicho uurite no? Hiite gaamo udanno udidhe afantano? Badhensaanni noori maati mayi horo aanoho?

Duuchu manni kolishsho doogo taause minna noo ragira woy quchumu giddo ijaaroonni ragira hige timbiliqanni noota nna duucha manna ikkinota buuxisanno.

Kuni la'neemohu bununna sagalete mine mare albasiini ocholoonete lonsoonnita ibbado sha"e wodhe angasira jawa tabletete yinanni bilbila amadhe nooha leelishanonke.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kawiicho mannu maga'nanni tuude nooikka

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini sagale leeltanni nooe yaano agattote widi sagale

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro sidaamu manni hasaawa asanno bayiichcho offolle noohu leelanno

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kinchu huxxi aanna danu danunkunni qalame ganne hattenni qolle babaxxittinno muro aannaho siille kayinse woroonnitti leelittanno

Giddonni udi'nanni uduunenna hashsha gonxanni woyte udi'nanni uduune hirate duune woroonihu giddo yannasi horonsiranni dalaalu manchi maxaafa nabbawanni no lowo geeshsha injinoe.

Tenne lelittano misile woy sile lelittanoo maani waa qaarrinni ka'inoohunni qoodhasine worrnna mittu mittu e'e qasirranni notta lelishshanoo hakki sa'enoo waa harro lonssonnitta lelishshano

Farashshu gaarera manchu uduunne hogowe haranni no. Mannu, kaamelunna farashshu gaare kolishso doogo aana mitteenni haranni no. Mannu koolishsho doogo aana kaamelaho qiiniteenni hige haranni no.

Manu angate ogimma horoonsire minni uduunnicho loosanoha ikanna konne uduunicho loonsoonnihu mayinniti? Su'masi maati yinne woshinnanni? Xa wore hee'noonni dargi hiikooti?

tini misile leellishshannorichi mineho minu yaa manchi beettira lowo geeshsha hasiisannoho lawishshaho la'nummoha ikkiro minu aanno horo galate, tee'nate arrishsho caa'late.

Garbu wayi gido addi addi lubo noonsari heeranoha ikanna insano heeshonsa wayi gido asire heeranore ikanna konni wayi gido noo saada su'ma kuli?

tini aleenni leeltanno misile maa kultanno yiniro addi addi akatinni xawisa dandiinnanni tin misile leellishshannori babaxinore dadallanni hee'noonniti leeltannoe hakkuri giddonni bunu waajju tumi leellannoe

tinni misile maa xawisano? maa dinboni? dannasi me"eho? suntehu su'mi matti? alle hige mayi no?borro mayitaeote wooro hige marichi no?miidaddoni hige maarichi no?mayini usuroni?

Xawoho loonsoonni was qlraga baala fishshanno baambaati. Yaano kawNo ka"aano dooyissine wayo tibbo woyi boombe qansoonni. Simmintotenni loonsoonni baambaati. Loosammohuno xawoho ikkanna badheenni xarbenna qorqorrote waalchi leellanno.

Tinni ama'note anuwa anga noori maati? Kuri anuwara mayira uuyinnanni hee'noonni? Manu kiiro me"ete? Tenne ama'no annuwa umoho wodhitanori maati?

Tini misile leelishanonkeri mancho addi addi dani uduunicho dikko shiqishidhe daddalitani noota leelishshano daddalo daddalinanihu mannu babbaxitino e'o afiratenna umosi woyeesateeti

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro hawarootte boohaarranni bayichira gashshaanchu abiyu na minaamasi ofolle noohu leellanno

Kuni misilete aana leellanni noohu godo'laalo ikkitanna kiironsano lameho yaate , ka'anni higge wole godo'laanono leeltanno yaate, mittu angasira kaase amade no.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro bunna xorishshittanni noo mancho alibbi dileellanno ise kayiinni xorishshittanni afanttanno yaatte

Danke bulesine loonsonni maali sagale siwiilame zayinera duune hee'nonni giddo qanse adhinani quxumi woyi manki heeranna muleno qole lukkuwu maali rainohu no

Faayyimate owaante uyinanni base tini umise deerra agadhitinote tenera owaante uyittano ogeeyyeno qajeelte noote ikkino daafira owaante faayyimatta hasirano manni hasire marrano hate basera.

konni manchi su'ma ayeetiro afootto? kowiicho woy konni mini giddo me'u manni leellanni noohe? konne bayicho mamaatiro afoottoni hige? kuni labba manchi hiitto uddano uddire nooho? kaxxe no baatto hiittoote?

kowiicho nooti muronna laalo hiitee gaamora gaamantannote? badheseenni noo haqqe maricho labbannote? albiidonsa loonse biifisa hoongoonnihu mayeeratti? loosu mereero maye leellanni no?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? egenshshiishu kuni maa lawanno maaatamu mine hiikke ikkinoikka

Kunni dargi leelishanori maati? Manchu maa irkire ofole no? Kunni manchi la'nanni woyite fafinosiha lawanonso gadadinosiha lawanori buuxine Laine kulle?

Tini hodhishshu udune loosano maashineti kaameela ikko shiimada kaameella maashinubba woloottano insawa loosa dandiinanni egennotenni loonsonni gari lowo geeshsha baxisanoho.

Kuni misilete aana leellanni noohu laalote. tini laalono dana tuqa baala worre hirate qixxeessinoonnita leellishshannote , insano hanaanaase, burtukkaane, mangonna wolurino leellanno.

kuni sidaamu afoo yaanno maxaafi me"e kifileho? iimaho noohu siccu hiikkonne qoqqow xawisannoho? gobbanke itiyophiyu sicci noonso dino? maxaafu danina?

Kalaqamu jiro ba’annokki gede assate maa assa hasiissanno? Kalaqamu jiro hafanfarte ba’uro qarru iillannohu ayeraati? Kalaqamu Jiro Agarooshshe yitanno niwaawe nabbawitto/a woyte marichi leellihe?

Haqe duuchu danniti leeltanni nooti hiito baatto aanna nootae? Tenne haqe horose maatiro boreesi? Haqe umise su'mi nooseha ikanna tenne haqehu su'mu maatiro kuli?

Sidaamu womi geerru garo wedellu Ejeetto hattono mootimmate bisa baalunku mittowa ofolle jawa budensa fichee ayirrisanni nooha lawanoe Jajjabba geerranke gobbanke caale taashshe Maganu woro'ne.

tini misile leellishshannorichi xa la'nanni hee'noommoti illenkenni maashinete yaate tini maashine uyiitanno horo maati tiniro mitte luuke deecha assitanno lowo horo afidhino.

Kowiicho la'neemmori maattiya? Naffarinni hayiisso hiikkitu? Minu meu leelanno? Isinno hiittoho? Gateenni mayi noosiho? Huxxu mayiinni huxamminno? Caalu haqqe hikko noosi?

Lekka kayinse qaanfo yitano kiiro borreesine woronni maxaaficho ikkanna kiiro borreesse marekisinohu Taaffasa G.Maarami Shallammo Baxiso Yohaannisi lenqa yinanniri lamu fulahano qixeesitinoho lawinoe.

Gobbankera addi addi baadi xagga hedhanoha ikanna baadi xagga marichira horoonsi'nanni? Xaggate duuchu Danni su'mi heeranoha ikkanna ajayi ajeenna onte kuli.

Itophiyaho qarra quchuma shawa woyi Addis Abebbaho kuni qacci woyi olli boole yinanni olla lawano gobbanke koni biifino quchuminni naaxittano ayee woyteno.

Doogo loosisano mannoti doogo hananfonniti mageeshsha iillitinoro towanyo assittanni hadhani noottanna wole loosateno mixidhanni nootta loosu bissa mittimmansa rosicho uyittanote.

Shombu dhibba xagisi’niro hurate kaayyo heedhanno Ikkollana kayinni, lowo yanna keeshshara dandaanno Konni dhibbi malaatta mannimmate aana leeltannoha ikkiro rahotenni fayyimmate agarooshshi mine marre maa assa hasiissanno?

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi’noonni woxunna ogimmate irkonni, Itophiyu Rosu Ministere , Qoqqowu Rosu Biironna pirojekite mittimmanni ikkanna, attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Isilanchimma Woyyeesso Pirogiraamenniiti sumi ayiti?

Kuni misilete aana leellannohu mannu sidaamu budu uddanonna islaamu amma'note uddanno uddire no manna ikkanna angansara amadde ittanni noohu shaafeetate.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni egenshshiishi amaaru afiinni borreessinoonnihu maa kulanno

Mitu uurre miti dodamanni mitu manna woshshiranni kaameella easira mitu lekkateni arfattanni mitu kaameellaho iima qole uduune hogophanni marano base iillishasira mannu heeshahote dodamanni no.

kowiicho leellannohu kalaqunna qoxeessu ma xawisannoho? noohu dubbu giddo mayee haqqe afantanno? badhesiinni xeertote leellannohu maati? shiimmada haqqe su'ma egennooto?

Kuni misilete aana leellanni noohu rosaano rosoho eara dirante uurrite nootanna , rosiisaanono albaanni higge uurrite egenshiishsha sayiissanni noota leellishshanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori rosu mineeti. kunino egenno afi'nanni bayiicho rosu mine yinanni.

tini muronna laalo leellishshanno misileeti tini muronna laalono lowonta la"ate baxissannoti haanja laalo awukaato labbannoti nootanna jawa gede laaltinota kultanote

Misilete aanna la'neemohu Manu dikote fushe baadi xagga hidhanninna hiranni afamano tini baadi xagga horoseno xaginaatehonna sagalete gido wodhate sagale coomishate kaa'litano.

Buna bashsho mannu ado wore coomishe calla agano xa kayinni ado hoogo heedho sukare woyi maxine calla giddo wore horonsira dandaano.

ise maati ? dana maa labbanno ? hiitoo kaameerinni haa'noonni footooti ? haylandete giddo mayi no ? borro tini amaaru afiinni mayra borreessinoonite ?

Manu tenne qiwaate mayira horoonsirano? Egenshiishu aanna noo qiwaatete geeshi mageeshiho? Tene qiwaate mayinni loonsoonnite? Qiwaatete su'ma mayine woshinnanniro kuli?

sagale tini mayiinni loonsonnite? tenne sagale worroonni uduunnichi su'mi maati yine woshshinanniho? tenne sagale hurbaaxxannohu hiite dagaatiro afoottoro xawisie ?

Ame qaaqqulli sidaamu budu uddano qolo uddire umoho seesu uduunne wodhe alba mittu ragira hige la'anni noota mitte qaaqqo afoo amaxxite noota buuxissanno.

Kunni misilete aanna la'neemohu egenshiisha ikkanna egenshishuno ama'note gara xawisanoha ikanna tinni ama'nono peenxete ama'no ikase leelishano egenshiishati kunni leelanohu

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchu hiittowa nooho? Maa udirinno? maa la'anni noo? badheesiinni hige mayi nooya?

Xajje bilillete worre hee'noonni xajje bilillete wonshine worre hee'noonni. Xajje Dana baqqala afidhinote bililleno afoo she"e yitinote xarapheezzu aana worre hee'noonni.

tini misile leellishshannorichi mini uduunne ikkanna mini uduunneeti yenewnmori giddono waa horoonsi'neemmote jookete yaate lawishshaho la'nummoha ikkiro waa wosinaho xorshine aate kaa'litanno.

Ofollate ikkanno barciminna borreessate woy irkirateikkitanno agidaame minugiddo nooti leeltanno. Konne uduunne mine woy biirote horoonsi'nanni uduunne ikkanna barcimu kolishshoho.

Kalaqama egenna yaa mayyaate? Kalaqama bade afa mayra hasiissanno? Kalaqamu jiro ba’annokki gede maa assa hasiissanno? Sidaamu qooxeessira afantannota maala’linanni rooduwu goodole maati?

Juusete qansoonni shaalashsho shiima tubbo ninke woyi sidaamu afiinni mayiine woshshinanni ? Angate sa"aate ga'ne dancha virciqora laalote juuse amade lame silkubba wonbarrate worte no.

Tini misile leelishanohu sidaamu dagaha udirate garanna umoho wodhinnanni biinfilu uduunicho leelishano misileeti kunni wodhitonohu qolote yinnanni udano ikitanna umoho wodhitinohu kayinni heqote yinnanniho.

Minu giddo babbaxino Dani sagalla babbaxino Dani agatto burtukaane daddarre faandiisha koahorra agatto anganni birciqubba minu giddo tombola duuche boorre maabiraate xawinse hee'noonni.

kowiicho no manni maa assanni woy maa la'anni nooha lawannohe? mageeshshi manni la'anni no"uurre la'anni noonso ofolle la'anni nooho? kuni manni qaaqqullehonso jajjabbaho?

Seeda doogo harano jaware hogowa dandaano kaameelu kuni iso seekkine amandiro jawa jado diabbano seekkine amada hoongiro kayinni isinni lowori ba"ano hodhishu doogo aana

Me'e qaaqo ofolle noo ? Umo amaxinnonso tidhdhe nooreetti? Anga amade la'anni noori maatti? Baattonsa hiittootteya? Yanna hawaroottinso soodootti? Asanni noori maatti m

tini misile leellishshannorichi biinfille ikkanna xa tini leeltanni nooti misilete aana babbaxxino biinfille uyiitanno misilla ikkitanna lawishshaho sagalete mine sidaamu.

Manchaamete maalla itano gobba hiiteeti? Hatee gobara calla intaninso wole gobbawano qole sonkanni? Itophiyu gobbanni maalla gobba mayira sonkanni? Maalla marichi aanna sunte hee'noonni?

TIni barcimma ofoltinno darggi hiitooho mulensa noo wonbare maa xawisanno giddo noo hijaari maricho leelishano baattote ofolla gari maricho lawannohe

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini dimboonni sagale lawannori maati

kowiicho leellanno noohu dubbu saadaatinso mini saadaati? danasa hiittoreeti? me'e dubbu saada leeltannohe? albansa hiikka higge uurrite nooti leeltannohehiitto bayicho uurrite nooha lawannohe?

Duuchu Danni seesu uduune horoonsi'ne biifinsoonni darga ikanna kunni dargira afammanno minni uduunni maatiro buuxine lainnihu gedensaanni su'mansa seekite xawisi?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Saadate maa woreenna ittanni noo? Mayiira gobba alaalla hoongi gobba?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayi dagaha ikkassi xawissanno bandeerati? iso sutta hoongiro mayi qarri heeranno?

Murotte su' mi maa maattiya? Mitte mittentte su'mi ayiitti? Mayi mayi giddo kayiinsoonni? Woroonni qolle woroonniri maati? Kiiro me'e ikkanno? Horo mayiinnitta aanno?